Dumma dumma yettaa cengguriya miishshati de"oosona hageetikka yettayi lill"ida hanotan tiyettana mala maaddiya buqura geetettoosona.

issi mishiriyaa giyan uttada zal"aydda de'iyaara beettawus. zal"iyaa giyoogee asay ba gaaden de'iyaaba efidi gidinkka woykko giyaappe shammidi gidinkka dumma gujo waagaa demmana mala zal"idi ba soo aysanawu maadetiyooba.

Goshshanchchay daro kattaa ayfiyaa murutisees. He kattaa ayfetuppe issoy hagaan bettidaagee paappayyaa gidishi paappayaye kaattaa bollan gujjidi maanawunne qassi barkkaka maanawu maddiyaa kattaa.

issi wollaytta erettida yettaanchay beettees. ikka fishaalle milkaana getettiyaaga gidishin booloso soore yaagidi yeexxees. ikka ha yeettaa yeexiyoogan wollayttatettaa qonccisiyaa yettaan erissees.

dere derettettan daro dumma qommo doozzati de'oosona. he doozzatu giddonkka wogaa xaaleta giyoogeti de"oosona. etankka qassi tukkiyaan yeegiyoo xaaleti de'oosona. hegeetikksa tukkiyaan yeeggidi tukkiyaa sawetti uyanna mala maaddoosona.

Naa"u yelaga naati issisan eqqidaageeti beettoosona. ha naatikka maayido maayuwa meray zo"onne karettanne adil"e mera. ha maayoykka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyaga.

Issi gaden naa''u asati kushettidi badalaa bul'iiddi diyageeti beettosona hageekka badalaa sharafay meennadaaninne dicci gakkidi lo'o ayfiyaa immanaadan badalaassi wolqqaa immes.

Issi miizziyaa mittan qasheta uttidaara beettawusu. Akka so medoossa getettiyaaro gidishin so medoossa giyogee issi keettaan immiyaa maattaan gidin woykko maran gidin issi keettaa go'aa immiya medoossa.

Asay bantta bolla naaganwu maadetiyoobatuppe issoy caamma gidishin caammay lawachche meenadaninne xubbe xubenadan asa tohuwaa lawachchiyappenne xubiyappe naagiyaa miishsha getettees.

issi wolaytta keettan hiillanchchay bari kuushiyaan mell"ido daaro buquurati de"oosona. hegeetikka mashshaanne zazariyaa dumma dummabata gidishin hageetikka dumma dumma hanootan he keettaassi kooshiyaabatussi hagoozoosona.

Asaa naata loyttidi koshiyaabatuppe issoy qummaa, qummaay asa naatti kaalidi miidi issisaappe harassaa baanawu hemettanawu yaa haa qaaxanawu koshshiyaa miishshaa.

Asaa naati daroto bonchchiyobati de'osona. Hegeetuppeka issoy yelettido yeletaa bonchchiyoga gidishin yelettido yeletaa bonchchanawu daro heeraa de'iyosa woykko yuushuwa alleeqisosona.

Daro sohuwani hiillanchchayi daro soossi koshshiya buqurata medhdhes. Ha buquratikka kushiya meecissanawu kattaa wottanawu dumma dummabatussi haattaakka uyanawu maaddiya buqurata.

dere deretettan daro sonne kare medoosati de'oosona. hegeetunkka daro so medoosati leemisuwaassi ekkikko booraa miizziyo geetettoosona. hageeti qassi maanaw. uyyanawu maattaa dumma dumma go'aa qassi goyyanawukka maadoosona.

Goda yesuussi Kristoossa xale ekkida ammanuwaa kaaliyaageeti issipetettan yeexxiya yetanchchati beettoosona. etikka Godabanne Goda cenggurssa asassi yootidenne odidde de'oosona.

Wolaytta sodo ambbani daro asay shiiqidageti beetosona. Etikka deiyosay istadeemiya geetetiyasa gidishin; etikka wolaytta baalaa durssaninne dumma dumma hanotan qonccissidi beetosona.

Issi zayttiya immiyo zal'e keettay des. kattata, etappe bootta katta, karetta meray saretta woykk oginddetaa giyooga. bootta meray giigidobay badala xiiliyaapee karetta meray giigidobay unccappenne badala xiiliyaara naa''a walaki kaattidooga.

Gaashee kataa ayfetuppe issuwa gidishin zerin gakkidi, diccidi gaacisin budeenadan, ootidi maanawu dandayiyo kataa ayfe.

issi wodla ganjjiya ba ooso keettaappe giyaa baada woykko zal'e heeraa baada buquratubaa oychchawusu. hegeekka asay buquratu go'aanne buqurati ay maadiyaakko oychchawusu.

Issi goshshanchchay bari gaden ottidi de'iyage beetees. Adanka asay awudekka ba oosuwa minnidi ottanawu koshshees. Yaatidi ba so ba naata ba meehiya ba aquwaa ba haaruwa aysees.

Daro so kaattatetawu maaddiya doozattu qomotti de'ossona. Hegettuppe issoy santta gidishin santtay anccidi asay oyttara issipe ekiddi maanawu ustaddan maadiyaa qumma.

Ambbaa giddon cora tukkenne katta keettati de"oosona hegeetikka asayi yiidi shiiqidi maanawunne qassi allxxanawunne uyiiddi qassi ba huuphiya shemppissiiddi ba miiretuura kaa"iiddi miicciidd allaxxanawu maaddes.

Issi goshshaa goyiya kaamee goshshaan beettees. Hageekka aaho demmbban woykk booran goyiyin gakkenassa essuwan goyidi an qassi kattaa zeranawu maadiyaa kaamee buqura.

dari heeran daro qommo deretetta asa maanaw maaddiya dooza qoommoti de'oosona. hegetuppe issoy badala, badalay tiyyan gidin woykko dicci melid shayyin gidin asayyo maanaw maaddiya kattaa.

Maayo zal'e keettan zall'anchchay daroto maadettiyoo buquray de'ees hageekka ashanguluutiyaa geetettiyaagaa gidishin aani maayuwaa kaqqidi kanttiyaa asay maayoyi lo'iyaakkonne a xeellana mala maaddes.

Heezzu wodalla asati goshshaa oosuwaba tobetiidi de''oossona. Goshshaa oossoy keehippe maadees. heraa naaganawunne heeraa carkkuwa naganawu qassi goshshaappe kattaa demanawu maadees.

Daro hiilanchcatu kushiyaa oosetiyaa daro xawullappenne biratappe oosetiyaa buqurati de'oosona. hagappekka issoy faranicheriyaa getettiyaaga gidishin. hagee buqurata wottanawunne qassi so asay katta issippe utti maanaw maaddees.

Issi gelao na'iyaa betawusu. A maayido maayoykka karetta zo'onne adil'ee merane salo mera maayo. A hagaa maayidogan ba biitta qonccissawusu.

Wolayttan daro wogaa xaleti de'oosona. etikka dozata gidishin etikka qassi qquman yeganawu gidin tukkiyan yeganawu gidin dumma dummabatun uyanawu maadosona.

Wolayttan daro qumaa qommoti de'oosona. hageetuppe issoy bilaqndduwaa gidishin bilanddoy unccaapenne lokomaappe oosettiyaa qassi oyttaara maanawu danddayiyo quma gidishin wolayttan erettida quma qommo geetettes.

daro heeraanne daro moottan asay asaa shiishanawu mala go"ettiyoo miishay de"ees. hageekka xurumbbaa getetishin yeehuwaan gidin dumma dumma shiiquwaa asay shiiqana mala asay go"ettiyoo miishsha.

Issi sohuwan issi keettaa asayi beettes. Etikka aayyiyo, na"iyo,i na"ee na"iyonne,i na"ee na"iyo gidishin eti siiquwaninne ufayssan issippe de"iyogaa bessoosona. Hageekka keettaa lo"otettaanne keettaa siiquwa odes.

Daro asaa gaden daro kattaa ayfeti de'oosona. Hageetuppe Issoyi lellehiya gidishin lellehee Issibaa bollaani zaa'idi biiddi ayfiya immiyagaa gidishin kattaa bollan gujjidi maanawunne barkkakka maanawu maaddiya kattaa ayfe.

Issi qooriyappe tohuwa wodhdhiya adussa maayoy beettees. Hagaanikka qassi malaata gidiya masqqalee beettees. Ikka I maayiya izaawaa ammanuwa qonccissiyagaa geetettees.

Dere deretettan daro zannaqa sohoti de'oosona. Hagekka attuma naatinne macca naati biidi zannaxxidinne woykko allaaxxidi, ufayttidi kaa'idi, miiccidi kaa'iyo soho.

Dere deretettan daro muruta katta ayfeti de'oosona. Hegetuppekka issoy santtaa gidishin santtay dicci gakkidi maanawu asaa naatussi go"a immees.

Heezzu wodala naati karetta, zo'onne addl''e meray de'iyo banddira oyqqi uttidoosona, hagekka banddiray biittay awakkonne awa heerakkonne maaddiya maalata.

Be'onne odo bilaa yaagiya ichchantto kifiliya tamaretu maxaafay beettes. Hagekka tamareti misiliya mell''iyooganne dumma dummabatun era demmana mala maaddes.

Wolaytta sooddo yumbburshe giddon daro doozati de"oosona. Hegeetikka yumbburshe giddooni heeray puulattana malanne carkkoy lo"ana mala qassi kuwattana mala maaddoosona.

Unccaappe oosettida qassi lokkomaara walahettida bilanddoy beettees. A yuushuwan oyittaykka beettees. Qassi naa"u gose maattatikka beettoosona. Hageeti miyakkonne uyiyakko ayiba Pala mal'aneeshsha!

Issi zal"e keettan daro qommobat de'oosona. Hegeetuppe issoy shuquwa geetettiyagaa gidishin ha karetta shuqoy kattan yegganawu woykko tukkiya sawettanawu maaddiya lo"o ....

Issi asi luxetta keettan luxetta keettaassi de'iya hanotaanne luxetta keettan oosettiiddi diya oosoy aybakko oduwassi aattiiddi de'iyagee beettees.

Amarida yelaga naati Toophiya banddira oyqqidi ississappe harasaa biidi allaaxxidi beettooosna. Hagetikka bantta biidoosan hanidaba, be'idoobanne heran beettiyaaba qonccissanaw maaddees.

Daro heeran daro xaletettawu maaddiya dozza qommoti de'oosona. Hegeetuppekka issoy aa'inaa geetettiyaga gidishin hagaa bonccuwa kattidi miyoogan shekkeriyaa harggiyawu suuttaa shochchawu hegaa ubbabawukka payyatettaa demmanawu maaddes.

Dere deretettaa giddon daro sohuwan asay doozata tokkanawu beessees. Ayssi giikko carkkuwaa immiyaanne qassi heeraa puulayyiyanne qassi kuwatettawukka maaddiya dooza gidiyo gishshata.

hiillanchchatu so kushiyan merettida miishshati de'oosona. hegeetuppekka issoy sayiniya gidishin sayinee asay katta an wottidi maana malanne keettaa asay shiiqidi woyikko hara asay shiiqidi maana mala maaddes.

Puulayiyoogaa giyoogee issi sohuwaa loyttiyooganne ayfiyaan xeela xeela giisiyaaba oottiyoogaa. Leemisuwassi ekikko ekettiyo geletiyo wodiyaan asay ba heera loytti puulayddi wottees.

Asayi darotoo issi issi heeraa dumma dummabatun puulayoosona. Ha puulayiyogeekka lermisuwawu ekkikko ekettiyogawunne gelettiyogawu qassi yelettiyo yeleyaa bonchchanawu maaddes.

Wolayttan Bolooso bombbe giyosan ajjoora soossoy de'ees. Ha ajjoora soossoy daro asay hara heeraappenne hara moottaappe yiidi allaxxiyo soho gididi erettees.

Asaa naatussi heezzu Kane koahshati de'oosona. Hegeetuppe issoy keettaa gidishin keettay asaa naati/issi keettaa asay ba soo bari naatuura issippe shiiqidi woppu giidi allaxxiiddi daanawu maaddiyaba.